Ah tsino tsi zebra tsibili ,ingulu ni inyana ,inyana yemile inyuma we ingulu yalo yalolelele eside ikyindi nga ingulu nayo yalolelele eside ikyindi yabele nga kheyaya bunyaasi

Umusaani wakwarire i’vest ni mubikele lukabire ali khakyesa butuunda nga akulisa ibweni wewe isi khatsa iliyo imotoka ifiti ni umusaani ukundi wekhale khupikyipikyi .

Basololi bakwarire tsi ngara khumurwe basinde nga ni mumilo mwawe bareremo tsi matongo bakhana bakwarire tsi skirt tsa nabinzali ni basinde basinde babele nga bebowa tsisumbati mubibuno byawe bali khuba nga bashina.

Umukhaasi wasutile tsi'sawaani ,bijjiko ni bikombe khumurwe khwewe mu li baffu lye blue ,ali khutsya khubingisa mwiduuka

Umukhaasi ni umwaana, umukhaasi wasitamile wakwalire i'ba i'bag mumilo wabele nga khamonyela umwaana wewe ate umwaana ali khurekeresa

Inzushi ili khusimuli shiwanga nga ili khununamo butsamu inzushi yino nga yamalile khununa butsamu inatsa ikholemu obushi.

Bano bali basaani barano nga bakwarire bumatongo mumilo mwabwe, babaandi bakwara ni khu murwe, beboyile bikhooyi bibesemu nga basutile ni tsinyimbo mukhoono.

Yino i'ngaafu ndwela ili mu rangi imbesemu ni kamayika kamaleyi nabi kali mu rangi imwaanga, ili yongene musiiru.

Babusanisile tsisenene tsingali nabi khu syifurya, khu syifurya nga tsisenene tsino tsili mu rangi iya Green babele nga benyusakakho kamooya.

Umundu wakwarile shii i'jackect imwanga , wakwarile ni'mask mumooni mwewe wabele nga khayeshenga mu'microscope

Umundu wareleyo kamakhono kewe kombi nga wa tatilisile, ukundi ama khumutsukhila nashimya mumakhono kewe.

Ah tsi zebra ngali nabi tsili mu mubimbi, tsanzile i'line tsabele nga tsikenda, khatsikendela mu line ili indeeyi nabi.

Kametsi ka katima kekha, kabirira akari e lulwanda tsindulo ni tsindulo nga khungakyi khwe lu lwanda khulikho bunyaasi oba bu saala buli mu color iya green.

I Simba yino yakoneke asi yinyusile kumurwe kwayo, bikyele byebweni yabisindikhile iburangisi nga ili mumubimbi yalengele shishindu.

Umusani wakwarile i'coat i'iwanga Alikha woshela khu'oven bifii, bilala byashile wabibikhile mu'store yangachi , bibindi alikhubishusashusa

Umukhasi webuyile shitambala Sha blue khumurwe, wakwarire ni gomesi wemikhile inyuma we tsingota tse kamatoore tsine alikhuba nga akulisa, abundulo wewe iliyo ba bandu kha bakulisa tsinyanye ni bitungulu.

Intsu iye gorofa khungakyi iye kamabati kamabesemu nga khungakyi ba betingilakho, asi ilwo liduka lya Airtel ni MTN , ingafu iye kamapala kamamali ni kamawanga ili iburangisi walyo.

Uh Shirimba shilikho shishombekhe shileyi naabi, iburangisi we shishombekhe shino waliyo tsimotoka tsingali ne tsipikipiki, mumukhono kumunyeletsi ne babandu babandi khabakendela bikele.

Bapangile byekhulya mulimo green pepper, red pepper mulimo ni biringanya mwabamo kamakyi, kamalofu ni bibindu bibindi .

Shono shimuli shili mu rangi iya purple, khu shimuli khulikho injusyi indwela nga khenuna butsamu khukhwama mu syimuli shino itsye ikholemu bubusyi.

Wano wali isi bakulisila bibindu nga kamaawondo, watermelon ,tsinyaanya ,fogedo ,kamarofu nga umukhaasi koabipanga umwaana wemile walolelele umukhaasi ukundi wikhale inyuma wabyo indebe ili iburangisi wabyo.

Bano babandu bebowele bikhoyi abandi bakwarire ni tsi matongo mumilo nga ukundi bawambile kusala mungono mutwela uwe’akari wabele nga kha’esuta.

Abana khabenyaya nga bakwarire tsi tshirt bafukhamile asi abandi basitamile balala bakwarile tsi tshirt tsa blue abandi tsi mbesemu babandi bali bukhuna .

Luno lukudo lwa koras nga khunduro babowakho kyimikyuma , tsi motoka kha tsitimilakho tsitsa i’side indala.

Tsingaafu tsino tsindala tsimbesemu, ikindi ilimo kamabala kamabesemu ni kamawaanga, tsilikho kimiyika kimileeyi, khatsikendela khu luguudo lwesi bama khulima.

Ah umusaani wasutile uwo umukhaasi khu pikyipikyi, umukhasi yuno wasutile khafela kha kha green khubikyele byewe wamemele ni umwana nga wenyusile khafela khakhandi mukhono khamaali

Inzushi ili khuba nga ipamburukha, inzusyi yino ili khutsya khu bimuli, bimuli bino bili mu rangi ya purple, ili khuba nga itsya khununamu butsamu itsye ikholemu bubusyi.

I'truck ili khungaaki kamakyuuma ka blue, ili khuba nga etima ,khungaaki inyuma yasutile kamatoore kamanji ni babandu basaani babili ,mutwela wemile wa'ambile khumakyuuma ukundi wabele nga akona khu'tundubaali

Lilyato lye kamakoko lileyi lilikhu shitobo nga lyaleyile lyapile inzila khalibenga libirila khushirende khuno mungakyi.

Ifula namatolo yapile , yalekhele kimikhula nga kyekhile kyekaamani , khunduro khulala ilikho umwana ni’umukhasi ukundi umusani etwikhile ii’bag khukongo

Ili i’stage iya boda boda oba iye tsi pikyipikyi nga bafuka tsi’pikyipikyi tsino buli mundu wekhale khu pikyipikyi yewe ,umulala kha’bukula isimu musawu ukumdi waambile kameetsi mungono wakwarire ni kofila iya green ali khanwa.

Umukhasi wakwarile I't-shirt ya'cream nga ilikho kamakhono bumali ni khulikosolo, alikhuba nga anabasishalani shishalani sino sibonekhana sinaba kimi sweater kamakhono kewe kombi kabili Kali khushalani

Tsingaafu tsili mu bisaala, tsingaafu tsino tsili tsimbesemu tsitsindi tsilimu kamadowadowa kamabesemu ni kamawaanga nga tsingaafu tsino tsilikho tsinzika tsindeeyi tsiili mu rangi imwaanga.

Bifurya bino mulimo greens bifura bukaali, mulimo pilipili, tsinanasi nga khungaaki khwe tsinanasi barerekho tsinyaanye bindu bikaali nga bitungulu babikhalakilemo ni watermelon ni'bindu bikaali

Tsino tsili tsingafu nga tsili ni'kameka kamaleyi naabi nga tsili khubunyasi tsaaya tsindala tsilimo kamapala tsitsindi tsili murangi imbesemu, tsitsindi tsimaali, tsosi tsabelenga tsaaya

Tsino tsili tsingamya ,tsili tsitaru tsi'ngulu ni indwela inyana tsili mumubimbi khatsinywa kammetsi khukhwama mumalowo

Kuno kuli kumuzikiti kuli kumuleyi nabi mungaaki nga kumuzikiti kuno kuli akari e bisaala bili bikli nabi

Bisikili, biyungu ni bisawaani bili khabikulisiwa bili bye muliloba nga buli khushindu barelekho ibeeyi yasho.

Umusani nu'mwaana bekhale, umusani wakwarile i'neckless mumilo, wakwarile ni'camera, umwaana wabele nga eshengela mu'camera isi umusani akwarile mumilo

Inimilo ye kamayindi kamanashe kamakali naabi nga kaneera kamiliya, inyuuma we kamayindi kano iliyo bisaala bikaali bya green.

Bano bali bandu bataru, mutwela wakwarire ikofila ,babili bakhukwara tsi'ngofila ta nga bali mumubimbi ni modooka yabwe ili muranji iye green nga yemikhile asi e'kusaala

Umusani wakwarile T-shirt iye MAN U nga ilimo irangi imbesemu ni buwanga alikho akulisa umukhasi uwambile khabera kha green mukhono khamukulisa tsinyinyi, tsinyinyi tsino tsili isufa ni sukuma

Likari lileyi naabi Lili muranji iya green khungaaki ili ni'kamandinisa muranji imwanga yemilawo nga babandu munzu iyo betsulewo wemile

Aah buno buli busifu bukali nabi nga mu busifu umwo mulimu shiswa, shiswa eshi shemikhilekho kunywinywi khungaaki khwasho kwabele nga kulolelela i'side iye kumukhono kumulayi.

Hano kha Centre, kha Centre khano khalimo babandu bakali nga bakulisilamo balala tsingubo babandupi bali khu tsipikipiki bafuka ,babandi bali mu tsimotookha, babandi khabafuka bugaali

Umusaani ali khusindikha igaari, khu murwe wakwarire i'kofila imbesemu ni i'saati iye kamaline. Ah inyuma wo umusaani yuno iliwo babaandu bataru oba bane nga bali khabakendela bikele khu lugudo lwe liloba.

Ah ili kamayindi oba nashimya umuwangafu khu side ye kumukhono kumunyeletsi nga wabele omaka kamaru ni ukundi umwanashe ali mu colour ya green khu mukhono kumulayi.

Umusaani ali khafuga i'pikyipikyi khulugudo lwe liloba, khundulo khwe lugudo luno babele nga khaboshakho shisaali obata busaala khabwaburukha

Umusani wekhale khupikyipikyi ali’khufuga inga inyuma we pikyipikyi iliyo liduka , liduka lino umukhasi ali’khuba inga abira ibweni walyo .

Babana bali mushibina bekhale khutsi'desk balala ba'ambile kimikhono khumurwe nga balolele mu'camera, babandi bekhale balolele iburangisi abandi bashukhile balosile tsimoni inyuma

Yino ili i'bendela yefwe iya Uganda, i'bendela yino ilikho tsi colour tsitaru, imaali, iya nabinzaali ni imbesemu. Akari we i'bendela khaliwo khanywinywi khe linaambo nga khenyusile sikele sitwela mungaaki.

Ano ili kamato ketsimbawo Kali kamakaali naabi nga bakaboyela bakabumbila muranjii iya'blue, iburangisi we kamatoo iliyo khabwa

Ah babaana bataru nga betyukhile kameetsi khumirwe kyabwe ni ukundi wasutilekho khapila khatwela litre tsirano mukhono khabatsya ingo nga khabakendela khulugudo lwe liloba